Manni baruumsaa iddoo yookiin bakkee dhalli namaa tajaajila baruufi barsiisuu itti argatuudha. Manni baruumsaa sammuu dhala namaa qaruufi bakka hayyootafi saayintistoota adda addaa itti oomishuudha. Dhalli namaa sammuun gufachuuf, dirqama Mana baruumsaa galuu qaba.

Lafa yaa'aa fi bocaan midhaan irratti oomishuun balaa lafa lolaatiin baduu daran ni hir'isa. Lafti kun yaa'aan qamadii baatee kan jiru yoo ta'u, galii guddaa ni argamsiisa jedhamee kan yaadamudha.

Dubartii uffata halluu diimaa, keelloo fi magariisa dibameeru uffattee kattaa dhagaa yaa'a bishaanii fuula dura jiru irra teessee jirtu. Bishaan fuula dura isheetiin tabba lamaan gidduudhaa yaa'aa jirutti fuula gara galfattee ilaalaa kan jirtudha.

Dubartoonni kunneen uffata aadaa ummata Itiyoophiyaa garaa garaa uffatanii dhaabbatanii kan jiran yoo ta'u uffanni isaan uffatan halluu akka adii, magariisa, gurraacha, keelloo, diimaa fi kanneen biroo of keessaa qaba.

Dhugaatiin biiraa Habashaa jedhamee waamamu akka biyya keenyaatti fayyadamtoota hedduu qabaachuudhaan beekama. Warshaan Biiraa kana oomishus loogoo dhuunfaa isaa uummatee namoota baay'ee biratti ittiin beekamuu danda'eera. Waanti akkasii heddumminaan biyya kana keessa jira.

Lafa gabaa namoonni baayyee wantoota isaan barbaachisu itti bitachaa jiraniifi kan daldaaltonni ammok oomisha isaanii yookaan wanta oomishtoota irraa bitan bu'aa buufachuub itti gurgurachaa jiranidha. Isaanis kanneen akka qullubbii diimaa, adiifi wantoota biroodha.

Hooggantoonni biyyaa namoota daandeettiifi beekumsa olaanaa qaban, kanneen biyya gaggeessuu yookiin hoogganuu danda'aniidha. Namoonni kunis, biyya tokko itti fufsiisuuf yookiin gara fuulduraatti ceesisuuf, namoota beekumsa gahaa yookiin beekumsa olaanaa qabaniidha.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin Qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Mana uffata miiccaa Assagid kan jedhu Afaan Oromoofi Afaan Amaaraan barreefamee mana irratti maxxanee jira. Fakkii irratti akkaataa uffanni itti miiccamuufi meeshaa uffata miiccutu mul'ata. Kana malees, fooddaan banaan gara fakkiitti baname ni mul'ata.

Konkolaatan daandii irratti ni mul'ata. Daandin ni jira. Gaaddidduun konkolaataa ni mul'ata. Fageenya irraa manneen ni mul'atu. Lafti magariisni qarqara daandii kanaatti ni mul'atu. Konkolaataa kana irratti lakkoofsi ni jira.

Hoteela haalan miidhagaa ta'ee ni mul'ataa. Hoteelli kun, kenyaan isaa qaalama diiman kan miidhagfamef haalan kan nama hawwatu, Ampooli(ibsawwaan) mimmidhagoonnis, bantiwwan manichaatti rarrafamanii jiru. Hoteela kana keessa tessuuma babbareedoon haala qalbii namaa hawwachuu danda'amuun miidhegfaamanii tooran ka'aamanii jiru.

Namootni ni mul'atu. duuba isaanii alaaban ni mul'ata. Namoota sadi mul'atan keessaa lama harka isaanii olkaasanii dhaabbachaa jiru. Namootni kunneen huccuu haalluu garagaraa uffatanii jiru. Akkasumas, Alaabaa haalluu garagara qabutu duuba isaanitii mul'ata.

Manni iddoo yookiin mandhee dhalli namaa Mukkeen adda addaa, dhoqqeefi dhagaa irraa ijaarachuun keessa jiraataniidha. Manni dhala namaaf waan baay'ee barbaachisaadha. Kunis, dhalli namaa qorraan akka hin miidhamneefi akkasumas dhalli namaa bineensaan akka hin nyaatamneef baay'ee isaan gargaara.

Mana kana irratti haalluu garaa garaan kan kaafame kun, fakkii yokin suura kaartaa Itoophiyaa fi naannoo Oromiyaati. Manni kun, mana barnootaa yoo ta'u ,kana malees alaabaan biyyaalessa Itoophiyaa fi alaabaan naannoo Oromiyaas ni kaafamee jira.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin Qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Qaruuraa dhugaatii alkoolii baatee toora galee jiruudha. Qaruuraawwan kunneen cinaacha isaanii irraa suuraa barreeffame kan qabaniidha. Qaruuraawwan jira kana keessaa tokko cuftuun isaa diimaa warra ka'aan irraa adda kan ta'eedha.

Weellisaa beekamaa fi qaalii Oromoo kan ta'a Yoosan Geetaahuunidha. Rifeensa isaa filatee kootii diimaa uffatee dhaabachaa jira. Yoosan sirboota qeenxee baasuun kan beekamuudha. Isaan keessaa muraasni lash godhi, 3 obsaa, Baala gizee fi jomoree fa'adha.

Dhugaatii aalkoolii of keessaa qabu kan maqaan isaa Ambessaa Biiraa jedhamuun beekkamudha. Innis meeshaa isaa yookaan kan dhugaatiin keessa ol kaawwaamu keessa kan jiruufi fakkii leencaa kan of irraa qabudha.

Barsiistuun barattoota mana barumsaa keessatti cina isaanii deemtee seeraan isaan barsiisaa jirti. Barsiistuun kun 'kompiteera' irraa barattoota kanatti agarsiisaa jirti. Barattoonni kunneen xiyyeeffannaa gaariin waan isheen jettu duukaa bu'anii hordofaa jiru.

Uleewwan muka irraa hojjataman kunneen ulee qaqalloo yoo ta'an inni tokko ulee siinqee jedhamuun beekamu haadholiin Oromoo qabachuun beekaman yoo ta'u, inni lammaffaan haalluu gurraacha dibame immoo ulee abbaa gadaa jedhamuun kan beekamuu dha.

Dubartoota uffata hodhaa jiraniidha suuraa irratti kan mul'atan. Meeshalen uffata hodhuuf tajaajilan akka jiruu fii namoonni uffata kana hodhaa akka jirantu mul'ata. xixii ykn jirbiinis kan jiruudha. Dubartiin takka nama suuraa kana kaasaa jiru ilaalaa akka jiruudha kan mul'atu.

Oomishni midhaanii, oomisha dhalli namaa yookiin Qotee bultoonni roba gannaa yookiin jallisiitti gargaaramuun oomisha midhaan gosa adda addaa kanneen akka; boqqoolloo, garbuu, shumburaa, gaayyoo, xaafii, qamadii, misira, boloqqeefi kanneen biroo itti oomishaniidha.

Gamoon kun, gamoo ol dheeraa fi guddaa ta'e gamoo darbii hedduu qabuu dha. Gamoon kun, qalama haalluu adii qabu kan dibame yoo ta'e, hedduu bareedaa dha. Fuuldura gamoo kanaatti oomishaaleen ijaarsaa garaa garaa kan argaman yoo ta'u, daanditu ijaaramaa jira.

Manni citaan, Mana baay'inaan baadiyaa keessatti ijaaramuufi beekamuudha. Manni Kunis, wantoota akka; Mukkeen garaagaraa, dhoqqee, citaa yookin Marga gogaa irraa kan ijaaramuudha. Mana kanas, namoota harka qalleeyyii ta'antu ijaarata. Yeroo ammaa kanas darbee darbee baadiyyaatti ni argama

Allaattiin gosa simbiraa keessaa isa tokkodha. Allaattiin samii keessa barara. Koolli isaa akka inni samii keessa bararuuf isa gargaara. Allattiin gosoota garaa garaa qaba. Fakkeenyaaf culullee, Risaa fi k.k.f dha.

Oomishni midhaanii, oomisha dhalli namaa yookiin Qotee bultoonni roba gannaa yookiin jallisiitti gargaaramuun oomisha midhaan gosa adda addaa kanneen akka; boqqoolloo, garbuu, shumburaa, gaayyoo, xaafii, qamadii, misira, boloqqeefi kanneen biroo itti oomishamiidha.

Dubartootni lama teessoo irra taa'anii wal ilaalaa jiru. Dubartootni lachuu uffata jilbaa kaasee hanga harma isaanii dhoksu qofa uffatanii jiru. Dabbasaan mataa isaanii gurraacha. Teesson isaan irra taa'aa jiran muka irraa kan hojjatameedha.

Fakkii asxaa dhaabbata 'Itiyoo Zeenaa' jedhamuudha. Asxaan kun danaa geengoo kan qabu yoo ta'u halluu gurraachaa fi halluu biraa makaa halluu lama ta'een boocamee jira. Geengoo aasxaa kana keessa qubee gosa lamatu jira.

Qotiyyootaa fi Saawwan callaa calleessaa akka jiranii fii namni duuba beeyladoota kanaa akka jiru kan mul'isuudha. Horiin kunneen callaa kana seeran akka calleessaniif wadaroo yookiin fo'aa jabaadhan walitti hidhamanii irra akka deemaniif kan ta'eedha.

Meeshaaleen Manaa meeshaalee dhalli namaa Mana keessatti dhimma itti ba'achuuf itti gargaaramaniidha. Tajaajilli kunis, namni jiruuf jireenya isaa keessatti hojii adda adda ittiin hojjachuuf itti gargaaramu. Fakkeenyaf, nyaata adda addaa ittiin qopheessuuf.

Qaamoleen kun, qaamolee nageenyaa miseensa poolisii federaalaa Itoophiyaa fi poolisii naannoo ta'an yoo ta'u, qaamoleen kun konkolaataa tokko dhaabanii sakatta'aa jiru. Namoonni kunneen konkolaataa erga balaan uumamee booda osoo sakatta'anii jiranii mul'atu.

Asxaa danaa geengoo qabu kan handhuura isaa irratti fakkiin odaa boocamee jiruudha. Asxaan kun kan Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaati. Asxaa kana irra fakkiin madaala hangaa kan warqee safaru illee irratti boocamee jira.

Lafa bosonaan uwwifametu jira. Bosona kana keessa namni tokko as deemaa jira. Namichi kuni huccuu haalluu adii fii bulee ta'e godhatee kan jiruudha. Namicha kanaa fii bosona kana duuba duumessi ni argama.

Maatii tokkummaa qaban qabaachuun nageenya isaaniif gaariidha. Haadha, Abbaa, fi daa'imman tokko tokko baatamanii jiran argina. Isaanis hundi isaanii uffata aadaa naannoo Tigiraayi uffatanii jiranidha. Maatiin kun hundi isaanii kolfaa jiru.

Qaamni bishaanii kun, hara lafa gadi dhooqaa keessa jiruu dha. Harri kun, bishaan isaa gara haalluu magariisaattti kan jijjiirame yoo ta'u, bakki kun lafa naannoo gammoojjii jiruu dha. Hara kanaa olitti dhagaaleen fi margi magariisa ta'e ni jiru.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin Qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Hooggantoonni biyyaa namoota dandeettiifi beekumsa olaanaa qaban, kanneen biyya gaggeessuu yookiin hoogganuu danda'aniidha. Namoonni kunis, biyya tokko itti fufsiisuuf yookiin gara fuulduraatti ceesisuuf, namoota beekumsa gahaa yookiin beekumsa olaanaa qabaniidha.

Meeshaaleen Manaa meeshaalee dhalli namaa Mana keessatti dhimma itti ba'achuuf itti gargaaramaniidha. Tajaajilli kunis, namni jiruuf jireenya isaa keessatti hojii adda adda ittiin hojjachuuf itti gargaaramu. Fakkeenyaf, nyaata adda addaa ittiin qopheessuuf.

Mucaa xiqqaa xaagiyaa mataa isaatti kaawwatee madabii irratti sagadan irra ta'aa jiruudha. Mucaan dhiiraa kun mataa isaa gadii qabee sagadaa jira. Akkasumallee uffanni madabii isaa irra bu'ee jiru halluu cuquliisaa qaba.

Mana citaa fi mukeen irraa walitti kabamee lafa naannoo gammoojjii tikfattoonni keessa jiraatan keessatti ijaaramee jiru. Naannoon kun mukeen ijaarsa manaaf mijatoo ta'an kan hin qabnee fi biyyeen isaas manaaf mijataa kan hin taanedha.

Namoonni kun arfan uffannaa aadaa bifti isaa adii kan tahe uffatanii kan jiraniidha. Namoonni kun hojii aartii kan hojjetan shubbisaa kan jiraniidha. Namoonii hojii aartii kana irratti bobbaa'anii jiran kun saala lamaanuudha. Namoonni kun lama dubaraa lama immoo dhiiradha.

Meeshaalee manaa jechuun, meeshaalee ilmi namaa jireenya isaa guyyaa guyyaa gaggeeffachuuf mana jireenyaa isaa keessatti kan itti tajaajilamudha. Isaanis haaduu, teessoowwan addaa addaa yoo ta'an, hundi isaanii namni mana isaa keessatti kan itti dhimma bahudha.

Hooggantoonni biyyaa namoota daanteettiifi beekumsa olaanaa qaban, kanneen biyya gaggeessuu yookiin hoogganuu danda'aniidha. Namoonni kunis, biyya tokko itti fufsiisuuf yookiin gara fuulduraatti ceesisuuf, namoota beekumsa gahaa yookiin beekumsa olaanaa qabaniidha.

Yeroon qabeenya nama maraaf wal qixa kennamedha. Yeroo kana immoo beekuuf namni kamuu meeshaa elektirooniksii sa'aatii jedhamu kana qabaachuu qaba. Sa'aatiin kun dhala namaa qofaaf kan fayyadu yoo ta'u, uumamni biraan hin barbaadan.

Gaalli gosa beeylada Manaa keessaa Isa tokkoodha. Gaalli yeroo baay'ee naannoo gammoojjitti kan argamuudha. Amala Gaalaa keessaa inni tokko; bishaan osoo hindhugin guyyoota baay'ef turuu isaaati. Gaalli dhala namaaf tajaajila akka; geejjibaafi akkasumas Aannan irraa argachuuf oola.

Aasxaa Paartii Dimokiraatawwaa Oromooti. Aasxaa kana irratti haallun alaabaa abbaa gadaa qabu ni mul'ata. Gidduu isaatti immoo Odaan ni jira. Haalluu adii, gurraachi fi diiman ni mul'atu. Barreeffamni gabaajee ni jira.

Uummanni biyya keenyaa yeroo durii ennaa bakkeewwan nyaataa akka ammaa hin baay'annetti meeshaa Gilgilii jedhamu qabateetu imala daandii dheeraa deemaa ture. Haata'u malee ammas bakkeewwan tokko tokkotti namoonni nama ilaalcha yeroo deeman isa fayyadamuudhaan nyaata namaaf geessaa jiru.

Aasxaa humna ittisa biyyoolessa Itiyoophiyyaati. Aasxaa kana gara jalaatti fakkiin alaabaa Itiyoophiyyaa ni jira. Gubbaa aasxaa kanarratti immoo barreeffamni afaan Amaariffaa fi Ingiliffaan barreeffame ni jira. Gidduu aasxaa kanaatti immoo qawwee fii goraadeen fa'a ni jiru.

Seensa balbala magaalaa Hararii. Magaalaan Hararii magaalaa seenaa guddoo qabduu fi erga hundeeffamtee waggoota hedduu kan lakkoofsiftedha. Magaalaan kun bakka jireenyaa sabaa fi sab-lammootaa gosa hedduu kan taatee fi sochiin daldalaa baay'inaan kan keessatti gaggeeffamudha.

Gabaan iddoo bittaaf gurgurtaan itti raawwatu yookiin itti gaggeeffamuudha. Gabaan iddoo yookiin bakka adeemsa waljijjiiraan meeshaalee adda addaa itti gaggeeffamuudha. Namni tokko waan tokko gurguruu yoo barbaade, gabaatti geessee gurgurata.

Mooraa mana baruumsaa keessatti barattoonni yemmuu taphatan. Barattoonni uffata mana barumsaa shurraabiin isaa diimaa fi kofoon isaa gurraacha ta'e hidhatanii taphachaa jiru. Duuba isaanitti daree barnootatu jira. Balbala irratti barsiisaan dhaabbachaa jira.

Namoota ogeessota fayyaa ta'anii fi namoota hawaasa ta'an waluumaa galatti ogeessoota fayyaa lamaafi hawaasa lama argaa jirra. Ogeessonni kunis jara kanaaf qorichaa fi gorsa haala fayyadama qorichaa kana gennaafii jiranidha.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin Qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Qabeenyi uumamaa qabeenya uumamaan lafa irratti argamanii, kan nam-tolchee hintaaneedha. Qabeenya uumamaa keessaa muraasni; laggeen adda addaa, haroowwan, galaanota, albuudota, gaarreen, allattiiwwan adda addaa, bineensota bosonaa, bosonafi kanneen kana fakkataniidha.

Nyaata bilchaata gosoota adda addaatu jira. Buddeen, paastaa, nyaanyaa muramaafi ittoo diimaan gidduu maaddii irratti argama. Meeshaa nyaanni irratti dhiyaate kan sibiila irraa hojjatameedha. Buddeen tokkichi walitti dacha'ee jira. Saayinaa paastaan irratti dhiyaate adiidha.

Konkolaataa mana diigaa jiruufi namoota sadii uffata milishaa uffatantu mul'achaa jira. Namoonni sadan dhaabatanii konkolaataa mana diigaa jiru ilaalaa jiran uffata milishaa bifa magariisa fakkaatu hidhatanii uleetti hirkatanii daawwachaa jiru. Maqaan konkolaatichaa Hayuundaa'ii jedhama.

Oomishti bunaa gosa oomisha biyyi keenya Itoophiyaan alergii biyya alaatti ergitu keessaa isa calqaba irra jirudha. Bunni baayyinaan naannolee lafa baddaa ta'an kan akka Wallaggaa, Jimmaa fi Iluu abbaa booraa keessatti oomishama.

Akka biyya keenyaatti oomishaalee hedduutu oomishama. Kanneen keessaa tokko oomisha Timaatimaati. Timaatimiin nyaata baay'ee jaalatamaa waanta ta'eef namoota baay'een qofaa isaa nyaachuu bira darbee yeroo nyaata biraa hojjetanis itti makatanii hojjetachuudhaan dhamsa nyaatichaa mi'eeffatu.

Manni baruumsaa iddoo yookiin bakkee dhalli namaa tajaajila baruufi barsiisuu itti argatuudha. Manni baruumsaa sammuu dhala namaa qaruufi bakka hayyootafi saayintistoota adda addaa itti oomishuudha. Dhalli namaa sammuun gufachuuf, dirqama Mana baruumsaa galuu qaba.

Manni amantaa ni mul'ata. Mukkeen baay'ee ta'an mana kana marsanii argamu. Mana kana fuuldura namootni ni jiru. Fageenya irraa lafti magariisni ni mul'ata. Haalluu adiin mana kana gubbaatti ni mul'ata.

Qaama nagaa kabachiisu qabaachuuf, maalummaa nageenya kabachiisuu sirriitti barsiisuun barbaachisaadha. Kunis dirqama lammummaa poolisiin tokko bahachuu qabu lafa kaa'a. Humni waraanaa kunneen dambii seeraa irratti leenjii kan fudhachaa jirani dha.

Qaabeenyi uumamaa qabeenya uumamaan lafa irratti argamanii, kan nam-tolchee hintaaneedha. Qabeenya uumamaa keessaa muraasni; laggeen adda addaa, haroowwan, galaanota, albuudota, gaarreen, allattiiwwan adda addaa, bineensota bosonaa, bosonafi kanneen kana fakkataniidha.

Meeshaaleen elektirooniksii meeshaalee dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti, tajaajila adda addaa itti bahuudha. Dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti yookiin dalagaa guyyaa guyyaan dalagu keessatti, hojii isaa salphissuuf yookiin yeroo isaa qusachuuf meeshaalee kanatti gargaarama.

Iddoo kanatti konkolaataa taataa deddeebisa uummata kan taheedha. konkolaataan kun al takkaatti namoota hedduu fehee adeemuudha. konkolaataan kun bifti isaa adii kan qabuudha. konkolaataa bakka buufata konkoolaataa keessa baay'inaan kan jiruudha. konkolaataa kan biraa namoota hedduutu dhaabbataa jira. konkolaataa kun hagam baay'ata!

Biyyi keenya Itoophiyaan weellistoota hedduu qabaachuudhaan beekamti. Weellistoonni ishee kunis muuxxannoo yeroo dheeraa qabu. Weellistoonni Oromoos kan akka Sayyoo Daandanaa caqasuu dandeenya. Weellistoonni Oromoon qabdu kun qabsoo guddaa keessa darbuudhaan kan har'a gahanidha.

Namootni uffata aadaa uffatanii, walitti qabamanii sirbaa jiru. Haalluu gosa garagaraatu mul'ata. Dubartootni muraasni callee morma irraa kan qabaniidha. Dhiirotni yeroo sirban seeqaa jiru. Dubartiin takka kolfaa sirbiti. Dubartootni sadi gamas garagalanii sirbu.

Atileet Qananiisaa Baqqalaa, dhalatee kan guddate, Godina Arsii Bahaa Boqojjiitti. Atileettin kun, dorgommii akka maaraatooniifi kan biroo irratti biyya keenya Itiyoophiyaa bakka bu' uun nama fiigaa tureefi fiigaa jiruudha. Dorgommii kanarrattis, injifannoo argachuun, biyya keenya aduunyaatti beeksiseera.

Moggaa haroo boora'aa irra doonii giddu galeessa fi namoota huccuu miicantu jiru. Kana malees, Ijoolleen gara haroo qarqaraaatti bishaan daakaa jiru. Mukkeen gurguddoon kanneen akka laaftoo fi garbii handaara haroo irratti ni argamu.

Nama dhaabbachaa jiru kan arginudha. Namni kunis saalaan kan dubara taatedha. Isheenis uffata gabaabaa sarbaa miila ishee mul'isuu danda'u fi kophee halluun isaa gurraacha ta'e kaawwattee , sigaaraa harka isheerratti qabattee kan jirtudha.

Namoota lafa onaa gosti biqiltuu mukaas ta'e margi tokkollee hin jirre keessatti konkolaataa dhiibaa jiran. Daandiin konkolaataan kun irra deemaa jiru kan sirriitti hin mijannee fi biyyoo cirrachaan kan guutame kan ofkeessaa qabudha.

Weelluun yookin shubbifni gosa aartii keessaa tokko ta'ee, guddina aadaa biyya tokkoof akkasumas eenyummaa saba tokkoo addunyyaatti beeksisuuf gahee olaanaa qaba. Weelluun biyya keenyaa keessaa tokko ragada shawaati warra wallaggaati.

Qotee bulaan namoota lafarratti bifa aadaanis ta'ee bifa ammayyaan lafa bal'aa irratti midhaan gosa adda addaa oomishaniidha. Qotee bulaan lafa dugdaa dhala namaati. Haata'u malee yeroo baay'ee namoonni baay'een ilaalcha gad-aantummaa isaanif qabu.

Qonnaan bulaa qitiyyoo camadee lafa qotaa jiru. Bifti qotyyoowwanii burree fi boora jedhama. Harka lamaan sibattii lafatti dhiibaa qancee gateetti irra kaawwatee qotaa jira. Namichaan duuba maasaa bal'aa qotamee fi biqiltuuwwan adda addaatu jira.

Farda lama ta'ee dhaabbachaa jiran argaa jirra. Isaanis meeshaa fardi ittiin yaabbatamu kan maqaan isaa kooraa jedhamuun beekkamu kan of irraa qabanidha. Kan argaman ammoo karaa cinaatti. Isaan bukkee manneen tartiibaan ni jiru.

Meeshaaleen elektirooniksii meeshaalee dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti, tajaajila adda addaa itti bahuudha. Dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti yookiin dalagaa guyyaa guyyaan dalagu keessatti, hojii isaa salphissuuf yookiin yeroo isaa qusachuuf meeshaalee kanatti gargaarama.

Haroon bakka lamatti qoodama. Isaanis: haroo uumamaa fi haroo nam-tolcheeti. Haroon as jiru kun kan uumama yoo ta'u, manneen harka namaan ijaaraman garuu bira jiru. Iddoon isaa baay'ee namatti tola!

Biqiloonni uumamaa naannoo keenyaa madda nyaataa fi bashannanaati. Burtukaanni biqiloota fuduraalee jalatti ramadaman ta'ee isa baayyee fayyaa namaa fi nageenya ilma namaatiif barbaachisaa ta'edha. Burtukaana soorrachuun fayyaa namaatiif baayyee filatamaadha.

Mokonkoraan kun baay'ee bifti isaa keelloo keessa bahaa kan taheedha. mokonkoraan kun halluu bifti isaa keelloo fakkaatu ykn keelloo kan taheedha. mokonkoraa kun wantoota addaa addaaf kan dhala nama fayyadudha. innis; ittiin farsoofaa itti buusaniif kan nama fayyaduudha.

Namoota sirna diddaa gaggeessaa jiranii fii barreeffama afaan Ingiliffaan kaartoonii irratti kan barreeffame ofirraa qaba. Dibaabee haalluu bareeda qabuufii namootni ni jiru. Namootni hedduun kaartoonii kana duuba akka jiran ni mul'ata.

Naa'omii Girmaa riikardii cabsuun garee kubbaa miilaa Cheelsiitti dabalamuuf waliigaltee jirti barreeffamni jedhu gara gubbaan Afaan Amaaraan barraa'ee jira. Shamarree lookoo magaalli uffata addaa Ispoortii garee kubbaa miilaa Cheelsii uffattee dhaabattee seeqaa jirti.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin Qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Kopheen kun kophee baay'ee bareedaa Fi miidhagaa kan namoota namoota baay'ee bitatanii kaawwachuuf hawwisuudha. kopheen kun kotteen isaa adii kan taheedha. kophee gatii baay'ee minya'a ykn gatiin isaa qaalii kan taheedha. kophee kun akkam bareeda!

Balballi manaa muka hookan saanqaa irraa hojjatame cufamee jira. Balballi mukaan alatti sibiila fi gosoota qorqoorroo irraa tolfamuu kan danda'uudha. Balbalichi gidduu gidduu isaatti akka agarsiisuu danda'utti daawwitiin galeeefii jira. Keessaa gara alaatti agarsiisuu ni danda'a.

Aduwaan lammiilee Itoophiyaatiif faajjii birmadummaati. Uummanni biyya kanaa yeroo weerara xaaliyaanii diina isaa bakka itti ofirraa faccifachuu danda'edha. Kanaaf uummanni biyya kanaa iddoo kana dhaqee daawwachuu kan barbaadu hedduudha. Finfinneettis bakki yaadannoo isaa ijaaramuu danda'eera.

Makiinan ni jira. Goomman makiinaa lama ni mul'ata. Namoonni makiinaa keessa ni jiru. Makiinan kuni haalluu bulee fii adii kan qabduudha. Konkolaachisaan makiinaa keessa ni jira. Namoonni ala ni jiru.

Xaragduu balfa ittiin haxaa'aniidha. xaragduun Kuni Kan hojjatame muka. maqaan Isaa meexxii jedhamu irraatidha. bifti Isaa adii yoo ta'u iddoo qabatanii ittiin haxxa'an Kan qabuudha. xaragduun Kuni dhaabaa. manaa halluu magariisa qabu irraatti hirkatee Jira.

Mana nyaataa akka ta'e balbala duratti suuraalee nyaata beeksisan arganii beekun ni danda'ama. Namoonni lama mana nyaataa kana fuuldura asi ilaalanii taa'aa akka jiranii fii mucaan isa biraa immoo achi garagalee taa'aa akka jiru suuraa irraa arguun ni dada'ama.

Bishaan wanta dhangala'oo namni jiruuf jireenya isaa keessatti waan baay'eef itti gargaaramuudha. Faayidaalee bishaanii keessaa tokko dhugaatiif oola. Lubbuu qabeeyyiin kamiyyuu bishaan malee jiraachuu hindanda'an. Faayidaan bishaanii inni biroon, namoonni qulqullina qaama isaanii ittiin eegachuuf oola.

Namoota uffata aadaa fii uffata aadaa hin taane uffatantu mul'ata. Makiinaa fiixeen isa dhumaa ni mul'ata. Karra dheegan balbala dura dhaabbachaa jira. Uffatni halluu alaabaa Itiyoophiyaa fakkaatu ofirraa qabu ni jira.

Meeshaa mana jireenya namootaa qulqulleessitu kan ammayyaa humna ibsaan hojjatuudha. Minjaalli muka irraa tolfameefi Soofaan ni mul'atu. Meeshaa shaayii ittiin dhuganiifi kaabileen minjaala irra taa'aanii jiru. Miilli shamarree kofoo hidhatteefi lafa irratti balfi haramaa jiru ni mul'ata.

Konkolaataa karaa irra deemaa jirudha. Innis kan fe'umsa uummataa yoo ta'u kunis , namoota bakka tokkoo bakka biraatti geessuun geejjiba nu tajaajiludha. Halluun Konkolaataa kanaa ammoo halluu adii kan ta'edha.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin Qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Dhugaatii alkoolii kan biqiltuu yookan gumaa biqiltuu wayinii jedhamu irraa naqamu. Inni bifa dhiiga fakkaatu kan qabuudha. Dhugaatiin wayinii qaruura keessaa yemmuu burcuqqootti qicamaa jiru. Burcuqqoo tokko maddiin duwwaa taa'aa jira.

Raayyaan ittisa biyyaa qaama nageenya biyya kabajaniifi kabachiisaniidha. Raayyaan ittisaa qaama walqixxummaa kabachisaniifi biyyaa isaanii halkaniif guyyaa eeganiifi daangaa ishee kabachiisaniidha. Raayyaan ittisaa waabii biyyaati. Isaan qaama biyyaafi lammiilee isaanitiif aarsaa ta'uuf ofqopheessaniidha.

Meeshaaleen barnootaa meeshaalee sirna baruuf barsiisuu keessatti yookiin Mana barumsatti tajaajila baruuf barsiisuuf oolan yookiin gargaaraniidha. Isaan keessaa tokko, gabatee gurraachadha. Gabatee gurraachi wanta jajjaboo kutaa barnootaa keeessatti, barreeffamaafi shaakala irratti taasisuuf gargaarudha.

Oomishni kun, oomisha nyaata aannaniiti. Aannan kun, warshaa keessatti kan saamsamee fi xaasaa qorqorroo keessatti kan cuqqaalame yoo ta'u, aannan uumamaa saamsuun kan qopheeffamuu dha. Dhaabbanni aannan kana oomishe yokin maqaan aannan kanaa Niidoo jedhama.

Dubartiin tun uffata aadaa saba oromoo uffattee kan jirtu yoo ta'u mormaa fi adda ishee irratti immoo faaya oromoo godhattee jirti. Uffanni aadaa isheen uffatte halluu garaa garaa of irraa qaba.

Namoonni kunneen uffata dambii raayyaa ittisa biyyaa uffatanii tarree galanii dhaabbatanii kan jiran yoo ta'u alaabaa raayyaa ittisa biyyaa kan ta'e kan halluu magariisa, keelloo fi diimaa of irraa qabu qabatanii jiru.

Kopheen wantoota bu'uura jireenya dhala namaa keessaa isa tokkodha. Kopheen wanta dhalli namaa miilla isaatti godhatee deemudha. Kunis miidhagani yookiin bareedina keenyaf kan ooluufi miilla keenya gufuu adda addaa irraa ittisuuf gargaara.

Mallattoo mootummaa kana irratti “Abbaa Taayitaa Galiwwanii Anaa Giraar Jaarsoo” jedhamee barreeffameera. Suurichi bakka waajjira galii agarsiisa. Namoonni gibira kaffaluuf, odeeffannoo argachuuf, tajaajila mootummaa barbaaduuf iddoo kana quunnamu. Jala barreeffama afaan oromoo sanaatti afaan amaaraatiin barreeffamee jira.

Namichi kun diimaa furdaa kan taheedha. Uffannaa namichi kun uffatee jiru kun uffannaa suufii bifti isaa gurraacha kan taheedha. Akkasumallee uffannaan kootii suufii isaa jalatti uffachaa jiru kun bifti isaa adii bareedaa kan taheedha. Namichi kun xiyyeeffannoon taa'ee waa ilaalaa jira.

Kopheen wantoota bu'uura jireenya dhala namaa keessaa isa tokkodha. Kopheen wanta dhalli namaa miilla isaatti godhatee deemudha. Kunis miidhagani yookiin bareedina keenyaf kan ooluufi miilla keenya gufuu adda addaa irraa ittisuuf gargaara.

Mana keessa namoonni lama dhiirafi dubarri dhaabatanii mi'a wal harkaa fuudhaa jiru. Shamarreen jalaan kofoo gurraachafi gubbaan uffata diimaa uffattee harkaan immoo korojoo pilaastikaatti waan nyaatamu qabattee jirti. Namtichi immoo uffata too'ataa uffatee waan ta'e harkaan itti kennaa jira.

Bosonni qabeenya uumamaa mukkeewwaniifi biqiltoota adda addaa of keessaa qabudha. Bosonni faayidaalee adda addaa dhala namaa dabalatee lubbuu qabeeyyii baay'eef kan kennuudha. Faayidaalee bosonaa keessaa muraasni; Mandhee yookin iddoo jireenya bineensotaati.

Mana gurgurtaa dibataaleen adda addaa fi saamunaa dhangala'oon iddoo kaa'amu. Maamilli yemmuu bituuf dhufa akka mul'ataniif fuulduratti ba'anii tarreeffamu. Isaa acchitti fiixeen balbalaa kara gubbaan ni argama. Dibataalee mul'atan keessaa keessaa Vaasiliiniin isa hedduu beekamaadha.

Man-kuusaa xaa'oo. manni kuusaa kun xaa'oo oomisha midhaanii hedduun guutee kan jirudha. Xaa'oon yeroo midhaan faca'uu fi booda irra midhaan jala buufamuun callaa midhaanii guddisuuf kan gargaarudha. Namoonni mana kuusaa kana keessaas xaa'oo kana sirreessanii kaa'aa kan jiranidha.

Midhaan dheedhii nyaataaf kanneen oolan keessaa isa filatamaadha. Midhaan dheedhii kunneen kan akka qamadii, baaqelaa, boqolloo, shumburaa, xaafii, boloqee fa'aa kaasuun ni danda'ama. Midhaan dheedhii Kun hundi isaaniitu fayyaa fi cimina qaama namatiif murteessoodha.

Adunyaa kana irratti allaattiiwwan lakkoofsaan hedduu ta'an kan jiran yoo ta'an, hundi isaanii faayamanii, miidhaganii uumaa isaaniin akka argaaf namatti tolanitti kan isaan jiran. Biyya keenya keessatti, akka madda turizimiittis ni fayyadu.

Kuduraalee fi muduraaleen hedduu ta'e kun, bakka gabaatti gurgurtaaf dhihaatee jira. Kuduraalee fi muduraaleen kun kan akka: moosee, qullubbii diimaa, hundee diimaa, kaarota, raafuu, raafuu maramaa, qullubbii adii fi kanneen biroo dha. Bakki kun, bakka gabaa oomishni garaa garaa itti gurguramuu dha.

Finciltoonni namoota gareen gurmaa'udhaan sirna mootummaa tokkoo diduudhan meeshaa hidhatanii bosona galuun mootummaa waraananiifi mormaniidha. Fincilli yookiin waldhabdeen wanta badaafi wanta nageenya lammiilee boreessuufi lubbuu nama baay'ee galaafatuudha. Akkasumas fincilli farra guddinaati.

Asxaan kun, asxaa dhaabbata Tajaajila humna elektirikaa Itoophiyaati. Asxaan kun, halluuwwan diimaa keelloo, magariisa fi adii irraa kan hojjatame yoo ta'u, fakkii utubaa sarara elektirikaas of irraa qaba. Dhaabbanni kun, dhaabbata mootummaa tajaajila ibsaa elektirikaa kennuu dha.

Hooggantoonni biyyaa namoota daanteettiifi beekumsa olaanaa qaban, kanneen biyya gaggeessuu yookiin hoogganuu danda'aniidha. Namoonni kunis, biyya tokko itti fufsiisuuf yookiin gara fuulduraatti ceesisuuf, namoota beekumsa gahaa yookiin beekumsa olaanaa qabaniidha.

Weelluun yookin shubbifni gosa aartii keessaa tokko ta'ee, guddina aadaa biyya tokkoof akkasumas eenyummaa saba tokkoo addunyyaatti beeksisuuf gahee olaanaa qaba. Weelluun gosa artii keessaa wanta miira namootaa kakaasuufi gammachuu namatti uummudha.

Nama beekaa hayyuu cimaa kan ta'e prof Mararaa Guddinaa nama jedhamudha. Innis nama siyaasaa yoo ta'u sirna siyaasa biyya kanaa irratti karaa seera qabeessaan nama dhiibbaa gaarii gochuun beekkamudha. Hayyuu siyaasaati.

Beeyladoonni Manaa beeyladoota dhala namaatti madaqanii amala namaas fudhatanii, nama waliin jiraataniidha. Beeyladoonni kun dhala namaaf tajaajila adda addaa kan kennaniidha. Beeyladoota manaa keessaa Adurreen ishee tokkodha. Adurreen beeyladoota manaa kamiyyuu caala namatti siquun jiraatti.

Nama guddaa fuullee ijaa kaawwatee karaabaataa morma isaatti hidhatee dhaabbatee waa ilaalaa jiruudha. Namichi kun kullittaa halluu adii qabu uffata isaa jalatti uffatee jira. Fuula namicha kanaa irraa miira gammachuutu argamaa jira.

Meeshaan kun meeshaa daa'immanitti fincaan isaanii akka namatti hin dabarreef itti uwwifamuudha. Meeshaan kun lallaafaa keessa isaatii amala ispoonjii kan dhangala'aa kuusu qabuudha. Baataa meeshaa kanaa irratti fakkiin daa'imaa kaafamee jira.

Namoonni hedduun yemmuu nama du'e awwaaluuf deeman mul'isa. Sanduuqa reeffaa irra alaabaan mootummaa Itiyoophiyaafi uffanni adiin ni mul'ata. Namoonni lama duubafi fuulduraan reeffa baatanii iddoo awwaalchaa geessaa jiru. Maanguddoon gonfoo adii uffate dhaabatee reeffa ilaalaa jira.

Zayitiin nyaataa dhaangaalee nyaataa keessaa coomaa fi zayita jalatti ramadama. Innis dhangala'oo kan ta'e, kan nuugii, talbaa fi kanneen biroo irraa waarshaa keessatti kan oomishamu dha. Meeshaa laastikii keessa jira.

Dubartii biddeena nyaataa tolchaa jirtu. Dubariin kun biddeena baay'ee tolchitee bakka tokkotti gundoo irra kaa'aa jirti. Nyaanni isheen tolchaa jirtu kun gosa biddeenaa kan mana nyaanni gurguramutti tolfamudha. Namoota nyaata gurguraniif qopheessaa kan jirtudha.

Suura namoota muraasa kan oggantoota uummata ta'aniidha. Namoonni kunneen hiriira galanii dhaabbachaa jiru. Namoota kana keessa kantiibaan magaalaa Finfinnee adde Adaanechi Abeebee uffatta diimaa uffattee fuullee ijaas godhattee gidduu isaanii dhaabbachaa jirti.

Manni magaalaatti ijaaramu sababoota garaa garaaf diigamuu ni danda'a. Isaan keessaa muraasni: daandiin irra bahuu, balaa uumamaa, sirriitti ijaaramuu dadhabuu fi kanneen biroo ta'uu ni danda'a. Namoonni kun mana diigame bira dhaabachaa jiru.

Maqaan kitaaba kanaa Jaarraa kan jedhamuu dha. Kitaabni kun waa'ee haaromsa aadaa fi seenaa Oromoo Booranaa irratti odeeffannoo kan kennuu fi qorannoo irratti hundaa'ee kan barreeffame yoo ta'u, nama Jaalatanii Diida Haroo jedhamuun qophaa'e.

Dubartiin uffata haalluu gurraacha qabu uffattee dhaabbachaa jirti. Naannoo kanatti meeshaalen garagaraa kan jiranii fi daandin kan jiruudha. Iddoon kuni iddoo buna itti dhuganiidha. Mataa ishee huccuu hidhachuudhan dhoksitee jirti.

Dubartii uffata aadaa halluu adii qabu gama handaara isaatiin immoo kuula bareedaa makaa halluu adda addaa qabu uffattee jirtuudha. Dubartiin kun morma ishee irraa amartii halluu adii qabdi. Akkasumallee rifeensi ishee gama tokkoon qalama diimaan dibamee jira.

Uummatni rakkoo isaanii marii'atanii furuuf yeroo baay'ee wal ga'ii taa'u. Namootni kun boca geengoo uumanii muka laaftoo jalatti walitti qabamanii jiru. Kan waliin dubbii isaanii qajeelchu immoo ol ka'ee dhaabbatee jira.

Meeshaalee bareedina mana keessaaf oolan. Meeshaaleen kunneen bareedinaa fi faaya mana keessaaf akkasumas tajaajiloota biroo kan nuuf kennanidha. Meeshaaleen kunneen gosa garaa garaa hedduu bakka gurgutaatti walitti qabamanii kan jiranidha. Wanti isaan irraa hodhaman migiraa fi sutataa jedhama.

Namoonni kunniin qamadii calleessuf jecha manshitti fayyadamuun qamadicha qilleensa kenna jiru. Akkuma beekkamu yeroo qamadii dhahan sangoota eega irra oofaniin booda qamadii manshiin darbuudhaan calleessu. Inni kun toofta dhalli namaa qamadii isaa calleessuf itti gargaaramuudha.

Daa'ima xiqqoo baay'ee bareeddudha. Uffata aadaa Oromoo bareedadhaan faayamtee kan jirtu yoo ta'u harka ishee waciitii keessa naqxee kan jirtuudha. Adda ishee irratti calleedhan marattee kan jirtuu fii nama suuraa ishee kaasaa jiru kan ilaalaa jirtu suuran kuni ni mul'isa.

meeshaan kun maqaan isaa meeshaa qabee jedhamuun beekkamudha. meshaan kun ammoo kan inni irraa hujjatamu wantoota gara garaa irraati, isaanis kanneen akka buqqee, migiraa fi calleedha. innis dhadhaa keessatti kuufachuuf kan nu gargaarudha.

Bineensonni bosonaa bineensota dhala namaa baqatanii yookiin dhala namaa irraa fagaatanii ala yookiin bosona galuun jiraataniidha. Hariiroon isaan dhala namaa waliin qaban baay'ee laafaafi hariiroo diinummaati. Dhala namaa gaafa argan nibaqatu.

Meeshaan kun, meeshaa muuziqaa gitaara jedhamuun waamamuu dha. Gitaarri meeshaa muuziqaa harkaan taphataman keessaa tokko yoo ta'u, fo'aawwan isa irra jiran tuttuquun taphatama. Gitaarri meeshaa sagalee bareedaa fi hawwataa baasu keessaa isa tokko dha.

Geejjiba jechuun wanta dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti iddoo tokkoo gara iddoo birootti ittiin imaluudha. Konkolaatan gosa geejjibaa lafarraa keessaa tokko ta'ee, tajaajila geejjibaa guyyaa guyyaan dhala namaaf kenna.

Manni baruumsaa iddoo yookiin bakkee dhalli namaa tajaajila baruufi barsiisuu itti argatuudha. Manni baruumsaa sammuu dhala namaa qaruufi bakka hayyootafi saayintistoota adda addaa itti oomishuudha. Dhalli namaa sammuun gudachuuf, dirqama mana baruumsaa galuu qaba.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin Qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Kopheen wantoota bu'uura jireenya dhala namaa keessaa isa tokkodha. Kopheen wanta dhalli namaa miilla isaatti godhatee deemudha. Kunis miidhagani yookiin bareedina keenyaf kan ooluufi miilla keenya gufuu adda addaa irraa ittisuuf gargaara.

Iddoo kanatti kan nutti mul'achaa jiru barattoota daree barnootaa keessa ta'aa jiraniidha. Daree barnoota kana keessa teessuma baay'eetu argama. Barattoonni kunniin teessuma kana irra ta'aanii dabtara isaanii irratti barreessaa jiru.

Geejjiba maqaan isaa baabura jedhamuu fi karaa isaa yookaan ammoo hadiida inni irra deemu argaa jirra. Baaburri kun meeshaalee akkasumas namoota fe'uun bakka tokkoo bakka biraatti geessuun kan nu tajaajiludha.

Boqqoolloon gosa biqilaa nyaataa keessaa tokko ta'ee baadiyyaatti baay'inaan oomishama. Asheetni boqqoolloo baay'ee kan mi'aawuu fi nyaachuuf namatti toludha. Sanyii boqqoolloo diqaalessuun callaa gaarii argachuu dandeenya. Boqqoolloo akkamiin diqaalomsuu dandeenya?

Mana argaa jirra. Manni kunis mana baadiyyaa keessatti argamtu yoo taatu kan isheen Irraa ijaarramte ammoo muka, biyyoofi qorqoorroodha. Barreeffamni mana kana irra jiru ammoo " mana bunaa aadaa Itoopiyaa "kan jedhudha.

fakkiin kun nama dhukkubuudhaan fuularra dhukkubichi gogaa luqqise. Dhukkubaaf yeroo dawaa barbaddun barbaachisaadha yeroo yoo hin barbaanne nama miidha. Namni hedduun yeroon yaalamuu dhabuuf jechaa lubbuun hedduun darbaa jirti. Kanaafuu yeroo uf yaaluu wayya.ኸነቸኸወቸቸ

Meeshaa sagaleen gurra keenya qofatti akka dhagahamuu fii sagaleen dhagahamaa jiru namoota biroo akka hin jeeqneef tolfameedha. Gurra keenya gara lachuttu akka godhamee sagalee dhaggeeffannuuf kan tolfameedha. Bifti isaa guutumti gurraacha kan ta'eedha.

midhaan maqaan isaa mishingaa jedhamuun beekkamu , kan nyaata namaaf ooludha. kunis refu firii buufatee bilchaataa kan jiru yoo ta'u hanga ammaa kanatti garuu ooyiruu qonnaa irratti argamaa kan jirudha.

bineensa maqaan isaa Gadamsa jedhamuun beekkamu innis bosona keessatti kan argamuufi baayyinaan ammoo biyya Itoopiyaa keessatti qofa kan argamudha. bineensa kana duubaan ammoo bosona guddaa magariisa uffatee jirutu argama jira.

Manni baruumsaa iddoo yookiin bakkee dhalli namaa tajaajila baruufi barsiisuu itti argatuudha. Manni baruumsaa sammuu dhala namaa qaruufi bakka hayyootafi saayintistoota adda addaa itti oomishuudha. Dhalli namaa sammuun gufachuuf, dirqama Mana baruumsaa galuu qaba.

Dubartii uffata halluu gurraacha qabu uffattee callee halluun isaa adii ta'ee immoo mormaa ishee fi mataa ishee irratti hidhattee jirtuudha. Dubartiin kun morma ishee irraa callee biraa kan hangi isaa guddaa ta'e halluun isaa immoo keelloo ta'e qabdi.

Bakka Muummeen Ministera Mootummaa Itiyoophiyaa Dooktar Abiyyi Ahmad argamanitti, marii marsaa lammaffaaf godhame. Gamagamaa misooma Cinaa daandii magaalaa Finfinnee barreefama jedhutu jira. Dooktar Abiyyi Ahmad ministara muummee yeroo ammaa kanatti biyaa bulchaa jirani.

Kitaabni barruu barreeffamaa guddaa, kan beekumsi guddaan keessatti kuufame yookiin barreefameedha. Kitaabni barruu barreeffamaa, kan hayyoonni yookiin beektonni barreessanii, namni biroo akka dubbisaniif gumaachaniidha. Namoonni baay'eenis beekumsa irraa argachuuf kitaabicha nidubbisu.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin Qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Daa'imman teessoo irra taa'aa jiru. Daa'imman seeqaa jiran kana ilkaan isaanii ni mul'ata. Daa'imman kunniin huccuu haalluu garagaraa uffatanii jiru. Daa'imman fuuldura jiran kanneen keessaa lama dhiira yoo ta'an takka immoo dubara.

Konkolaataawwan hedduun bifa tokko qaban tartiiban tarree galanii dhaabataniiru. Jalaan halluu keelloo yoo qabaatan gubbaan immoo halluu magariisatti dhiyaatu dibamaniiru. Fuuldura isaaniitti immoo daandii baaburaa fi konkolaataa uummata fe'u kan maqaan isaa baasii Leenca jedhamutu dhaabateera.

Manni kun mana nyaatni foon jedhamu itti gurguramu yoo ta'u manni foonii kun qalama adii fi diimaa ta'ee mallattoo amantii kiristaanaa kan ta'e fannoo of irraa qaba. Foon nyaata filatamaa ta'edha.

Magaalaan finfinnee handhuura Oromiyaa ta'uu ishee irraa kan ka'e yeroo ammaa murtee mootumman biyya kana bulchu fudhateen yeroo ammaa ayyaanni irreechaa guddichi oromoon kabaju achi keessatti kabajamuu eegaleera. Kun immoo mirga abbaa biyyummaa sabichaa mirkaneesseera.

Namni siyaasaa Itoophiyaa kun, Aaddee Adaanach Abeebee jedhamti. Dubartiin kun miseensa fi aangawa paartii biyya bulchaa jiruu kan paartii badhaadhinaa yoo taatu, yeroo ammaa kana kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee ta'uun tajaajilaa jirti.

Manni bittaa fi gurgurtaa uffataa qaamolee nama fakkaatanitti uffisuun bakkee dhaabu. Uffanni dhiiraa kunneen luka namaa kan fakkaatutti uwwisamanii kan jiranii fi toora galfamanii dhaabbachaa jiru. Kunis maamiltoonni filatanii akka bitaniifidha.

Bineensonni bosonaa bineensota dhala namaa baqatanii yookiin dhala namaa irraa fagaatanii ala yookiin bosona galuun jiraataniidha. Hariiroon isaan dhala namaa waliin qaban baay'ee laafaafi hariiroo diinummaati. Dhala namaa gaafa argan nibaqatu.

Akka amantaa kiristaanota warra Ortodoksiitti ayyaanni masqalaa baay'ee guddaadha. Akka amantaa isaaniitti hiika itti kennan qabu. Kanuma irraa ka'uudhaan waggaa waggaatti dirree irratti yaa'anii ibsaa gubuudhaan guyyicha kabajamaa sana yaadachaa ooluudhaan kabajatu.

Dubartii mana keenyan isaa mala aadaan muka irraa dhahamee hojjetame keessa teessee buna danfisaa jirtuudha. Dubartii kana cina meeshaaleen manaa kanneen akka jabanaa, sinii, baataa isaa, fi meeshaan bishaan kuusu ta'aa jiru.

Meeshaa qotee bulaan yeroo omisha saassabu itti fayyadame keessaa Isa tokkoodha. innis mukarraa Kan bocamuudha. meeshaan Kun yemmuu miidhaan calleeffamu yookaan qulqulleeffamu midhaan ittiin qicuudhaan gara oliitti ittiin darbinee bubbeen midhaanichaa keessaa wantoota hin barbaachifne Akka fudhatu gochuuf gargaara.

Mana dhugaatii juusii keessatti yeroo shammarren tokko teessee dhugaa jirtu in argina. Akkasuma teessoo fuldura ishee jiru irraa muuzii, abukaadoo fi paappayyaan illee in argama. Akkasuma mana juusii sana keessa duuba shammarree sanaan namichi taa'a jiru tokko illee in argama.

Iddoo kanatti mana uffannaa addaa addaa itti hodhamuudha. uffannaan kun bifa garaagaraatu jira. uffannaa kan kan gurguraaf ykn hodhaa jiru kun dubartii magaala furdoo kan taateedha. dubartiin dhaabbattee uffannaa wayii qaqqabaa kan jirtudha. uffannaa kun akkam baay'ata!

Ogeessonni fayyaa lafee dugdaa nama lafa kana irra socho'uu kamiitu jechuun ni danda'ama. Ogeessonni fayyaa osoo halkanii fi guyyaa hin jedhiin hawaasa isaanii kan tajaajilanii fi waardiyyaa lubbuu namaaf kan dhaabbatanidha.

Gabaan iddoo bittaaf gurgurtaan itti raawwatu yookiin itti gaggeeffamuudha. Gabaan iddoo yookiin bakka adeemsa waljijjiiraan meeshaalee adda addaa itti gaggeeffamuudha. Namni tokko waan tokko gurguruu yoo barbaade, gabaatti geessee gurgurata.

Harroota hedduu dugda irratti meeshaalee garagaraa baatanii deemaa jiran. Isaan keessaa harreen takka gadi jettee marga dheedaa jirti. Warreeen kuun ol jedhanii imalaa jiru. Kana malees, samiin qulqulluun duumessa homaa of irraa hin qabu.

Galma guddaa keessatti alaabaan biyyoota garagaraa fannifamee jira. Lafti isaa qulqullinna isaa irraa kan ka'e ni calaqqisa. Dirri isaa gar-tokkoon gurrachadha. Dabalataan, namoonni uffata gurraacha uffatan fageenya irraa ni mul'ata. Fooddaa irratti fakkiin fannifames ni jira.

Uummata danuu ulee qabatanii sirbaa jiran argina. Kunis yeroo ayyaana garaa garaatti kan ta'udha. Namoonni sirba kana miidhagsan muraasni namoota meeshaalee muuziqaa aadaa taphatanidha. Namichi kun maseenqoo taphachuudhaan sirba kana keessatti hirmaachaa jira.

Manni amantaa giddu gala yookiin iddoo namoonni amantaa waaqayyoon itti kadhataniifii galata waaqaaf itti dhiyeessaniidha. Manni amantaa iddoo qulqulluufi iddoo eebbifamtuu, sirna waaqeffannaa itti raawwatuudha. Manni amantaa iddoo eebbi waaqayyoo itti argamuudha.

Namni kun, nama Itoophiyaa biyya kanaaf gumaacha guddaa godhee darbee dha. Namni kun maqaan isaa Injinar Simmanyaw Baqqala kan jedhamu yoo ta'u, hojii adeemsisaa hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa ture. Namni kun, waggoota muraasa dura lubbuun isaa konkolaataa keessatti meeshaa waraanaan dhhamuun darbee argame.

Weelistuu beekamtuu Afaan Amaaraa Asteer Awwaqaa jedhamti. Rifeensa ishee halluu dibame goofaree gootee afaan bantee dhaabachaa jirti. Uffata aadaa jirbii irraa hojjatame uffatte jirti .Kana malees , amartii morma irraa qabdi.

Dhugaatiiwwan addaa addaa jechuun, gosoota dhugaatii gosa biqiltootaa fi midhaan dheedhii garaagaraa irraa cuunfamanii hojjetan jechuudha. Dhugaatiiwwan akkaataa caasaa fi uumama isaa irratti hundaa'uun halluuwwan gosa hedduu qabaachuu kan danda'udha.

Kun, oduu miidiyaa Oromiyaa Miidiyaa Niitwork jedhamuu irratti darbaa jiruu dha. Miidiyaan kan mormitoota siyaasaa lammiilee Itoophiyaa biyyoota garaa garaa keessa jiranii yoo ta'u, odeeffannoowwan siyaasa waliin walqabatan dabarsuun kan beekamuu dha.

Bineensi manaa as teessee yokin immoo taa'e jiru kun, maqaan ishee saree jedhama yokin jedhamti. Sareen kun, bal'inaan haalluu diimaa kan qabdu yoo ta'u, haalluu adiis jala isheetti yokin isaatti ni qaba. Sareen kun, dheerina dheeraa ta'e qaba yookin qabdi.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin Qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Biyyi waraana baay'istu guddina bira gahuu hindandeessu. Sababiin isaas waraana kanaan kan isheen dhabdu lubbuu namaafi qabeenya baroota dheeraadhaaf walitti qabatte waanta ta'eef kana irraa ofeeggachuu qabdi. Kana hintaane taanaan kisaaraa guddaa keessa galuu dandeessi jechuudha.

Namichi gaarii fardaa halluu gosoota adda addaan faayame oofa jira. Fardi gaarii harkisaa jiru farda daamadha. Farda fuulduratti konkolaataan nama feetutu argama. Kana malees, manneen huccuun itti gurguramu fuuldura mukkeen baalli irraa harca'e dhaabatanii jiru.

Geejjiba jechuun wanta dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti iddoo tokkoo gara iddoo birootti ittiin imaluudha. Konkolaatan gosa geejjibaa lafarraa keessaa tokko ta'ee, tajaajila geejjibaa guyyaa guyyaan dhala namaaf kenna.

Manni iddoo yookiin mandhee dhalli namaa Mukkeen adda addaa, dhoqqeefi dhagaa irraa ijaarachuun keessa jiraataniidha. Manni dhala namaaf waan baay'ee barbaachisaadha. Kunis, dhalli namaa qorraan akka hinmiidhamneefi akkasumas dhalli namaa bineensaan akka hinnyaatamneef baay'ee isaan gargaara.

Oomisha jechuun adeemsa waanta dheedhii ta'e tokko, adeemsota wayii keessa dabarsuun gara bu'aa isa dhumaatti jijjiiruuti. Oomishni midhaan dheedhii ta'anii yookaan callaa adeemsota murteessoo ta'an muraasa booda gara bu'aa isa dhumaa nyaata ta'u.

Oomishni midhaanii, oomisha dhalli namaa yookiin Qotee bultoonni roba gannaa yookiin jallisiitti gargaaramuun oomisha midhaan gosa adda addaa kanneen akka; boqqoolloo, garbuu, shumburaa, gaayyoo, xaafii, qamadii, misira, boloqqeefi kanneen biroo itti oomishamiidha.

Konkolaataan kun konkolaataa manaa bareedaa fi baay'ee adii bishaan fakkaattuudha. konkolaataan kun konkolaataa nama dhuunfaa ykn konkolaataa manaa kan taheedha. konkolaataa kana irratti ababaa bifti isaa magariisa tahee daraaraan isaa ammoo diimaa kan tahee konkolaataan kun of irraa kan qabuudha.

Meeshaa qullubbii yookan wantoota ittoo hojjachuuf irratti murantu jira. Innis muka yookan saanqaa dirri isaa bal'aa fi sirrii ta'e irraa tolfama. Kana malees, miilli namaa kophee irri isaa banaa ta'e hidhatee jiru ni argama.

Hooggantoonni biyyaa namoota daanteettiifi beekumsa olaanaa qaban, kanneen biyya gaggeessuu yookiin hoogganuu danda'aniidha. Namoonni kunis, biyya tokko itti fufsiisuuf yookiin gara fuulduraatti ceesisuuf, namoota beekumsa gahaa yookiin beekumsa olaanaa qabaniidha.

Itoophiyaan erga waraa Adawaa Xaaliyaanii moo'attee, injifannoo ishii waantota ibsan hedduu qabdi. Isaan keessaa meeshaalee muuziqaan fuula sabaa duratti faaruu moo'icha biyya ishii ibsu faarfachuudhaani. Namoonni kun haaluma walfakkaatuun akkas gochaa jiru.

Meeshaaleen elektirooniksii meeshaalee dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti, tajaajila adda addaa itti bahuudha. Dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti yookiin dalagaa guyyaa guyyaan dalagu keessatti, hojii isaa salphissuuf yookiin yeroo isaa qusachuuf meeshaalee kanatti gargaarama.

Kitaabni barruu barreeffamaa guddaa, kan beekumsi guddaan keessatti kuufame yookiin barreefameedha. Kitaabni barruu barreeffamaa, kan hayyoonni yookiin beektonni barreessanii, namni biroo akka dubbisaniif gumaachaniidha. Namoonni baay'eenis beekumsa irraa argachuuf kitaabicha nidubbisu.

mucayyoo dubaraa asirratti argaa jirra. mocayyoon dubaraa kun ammoo uffata aadaa uummata oromoo uffattee kan jirtuu fi mucayyoon kun faaya gosa gara garaa callee irraa kan hojjatame kawwaattee kan jirtudha.

Manni iddoo yookiin mandhee dhalli namaa Mukkeen adda addaa, dhoqqeefi dhagaa irraa ijaarachuun keessa jiraataniidha. Manni dhala namaaf waan baay'ee barbaachisaadha. Kunis, dhalli namaa qorraan akka hinmiidhamneefi akkasumas dhalli namaa bineensaan akka hinnyaatamneef baay'ee isaan gargaara.

Dubartoota baayyinni isaanii nama afur ta'an kan sirba sirbaa jiranidha. Isaanis uffata aadaa Oromoo Shawaa yoo uffatanii jiran , uffanni isaanii kunis halluun isaa gar gar kan ta'edha. Bakka bosonni jirutti sibaa jiru.

Dubartoota lama waliin mari'achaa jirantu mul'ata. Isheen takka dabbasaa ishee qalamii kan dibatte fii kan hin hidhanne yoo ta;e isheen takka immoo dabbaasaa ishee duubatti hidhatteerti. Dubartiin takka furdoo yoo taatu takka immoo qal'oodha. Dudduuba isaanii meeshaalee garagara baay'etu jira.

Bakka mana nyaataa teessumni hedduun itti argamaa jiruudha. Namoonni lama, jaarsa areeda arrii qabuu fi namichi tokko mana kana keessa ta'aa jiru. Naannoo teessumoota kanaa abaaboon halluu adda addaa qabu baay'een jiru.

Dunkaanni iddoo yookiin bakka oomishni dhumatoon kanneen akka saamunaa faa'a itti gurguramuudha. Dhalli namaas jiruuf jireenya isaa keessatti, tajaajila kana bitee itti fayyadamuuf, gara dunkaanaa kan deemuufi achiis mi'a barbaade argatee kan bitatuudha.

Gabaan iddoo bittaaf gurgurtaan itti raawwatu yookiin itti gaggeeffamuudha. Gabaan iddoo yookiin bakka adeemsa waljijjiiraan meeshaalee adda addaa itti gaggeeffamuudha. Namni tokko waan tokko gurguruu yoo barbaade, gabaatti geessee gurgurata.

Alaabaa Nootummaa Naannoo Oromiyaatu mul'achaa jira. Innis halluu gosoota sadii tartiiban asii ol gurraacha, adiifi diimaai rraa kan walitti dhufe yemmuu ta'u isaanis hiika mataa isaanii ni qabaatu. Asxaan Odaa gidduu alaabaa irratti ni mul'ata.

Riiqicha muka irraa hojjatame kan imala namaa qofaaf ta'utu jira. Riiqicha kana jalaan lagni darbaan ni yaa'a. Kana malees , naannoon isaa magariisaan uffamee jira. Riiqicha kana irra konkolaataan darbuu hin danda'u.

Gabaa mana keessaa keessatti meeshaalee daa'immanii kanneen akka halluuwwan, gonfoo guyyaa dhalootaa ittiin kabajan, afuuffee fi kan kana fakkaatan itti argaman. Gubbaan Balbiin ibsaa ifee jira. Kana malees, barreeffamaa daa'immanii ni argamu.

Adaamiin gosa mukaa keessaa tokko ta'ee, kan dhangala'aa aannan fakkaatu qabu, yeroo qilleensi itti ba'u kan akka hapheetti nama qabatuu fi biqiltuu baala hin qbanedha. Mukti kun jirma lallaafaa qaba.

Dhugaatiiwwan lalaafaa gosa sadii wal maddii dhaabatanii jiru. Isaaniis kookaa kollaa, faantaa fi Ispiraayitiidha. Ispiraayitiin qaruura magariisa keessa yemmu jiru kookaa kollaan immoo qaruura adii keessatti argama. Kookaa kollaan sukkaara homaa of keessaa kan hin qabneedha.

Marqaa bilchaatee maaddii irratti nyaachistuuwwan adda addaa waliin dhiyaate. Marqaann nyaata aadaa Oromoo keessa isa tokko tahee midhaan kanneen akka garbuu, ajjaafi xaafii irraa qophaa'uu kan qophaa'uudha. Irra caala yemmuu keessummaan namatti dhufe kan dhiyaatudha.

Namoonni lama ni mul'atu. Dubartiin takka harka dubartii biraa qabaa jirti. Akkasumas, isaan lachuu harka ilaalaa jiru. Kobbeen ni mul'ata. Dubartoonni lachuu huccuu haalluu garagaraa uffachaa jiru. Dubartoonni lachuu teessoo irra taa'aa jiru.

Meeshaan kun, meeshaa elektirooniksiiti. Meeshaan kun, haalluu adii kan dibamee jiru yoo ta'u, barreeffamoota fi wantoota biroo piriintii fi koppii gochuuf kan oolu dha. Meeshaan kun, humna elektirikaa fayyadamuun faayidaalee kennu kanneen dalaga.

Kuduraalee muduraalee gosa adda addaa keenya manaa irratti fannifamanii jiraniidha. Kuduraaleen kana keessa muuzii, paappayyaa, maangoo, burtukaana, timaantimaa fi kan kana fakkaataniidha. Wantoonni kunneen halluu adda addaa kan qaban yoo ta'u wal irra tuulamanii jiru.

Manni yaalaa iddoo yookiin giddu gala tajaajilli yaala fayyaa itti laatamu yookiin itti kennamuudha. Manni yaalaa iddoo yookiin bakka namoonni dhukkubsatan itti yaalamaniifi itti fayyaniidha. Namni jiruuf jireenya isaa keessatti dhukkuba adda addaan qabamuu danda'a.

Kophee shamarranii ta'ee yeroo qophiilee adda addaa kanneen akka cidhaa, eebba, affeerrifi kan kana fakkaatan irratti keewwataniidha. Bifti isaa magariisa ta'ee gara duuba isaatiin garmalee olka'aadha. Yeroo hedduu deemsaf kan namatti hin tolle waan ta'eef yeroo kophiilee qofa keewwatama.

Abaaboo jechuun gosa biqilaa baayyee bareedaa fi miidhagaa kan ta'edha. Abaaboon qaamota isaa biroo irraa halluun kan adda ta'ee fi biqilaan tokko yeroo firii isaa buusuutti dhihaate, abaaboo kana kan daraaru ta'a.

Namootni daandii gubbatti ni mul'atu. Mucaan tokko ba'aa mataa isaa irratti baatee deemaa jira. Meeshaalen garagaraa daandii kana cinaatti ni argamu. Konkolaatan ni argama. Manneen ni jiru. Naannon kuni lafa gabaati.

Dubartii fiigicharra jirtuudha. dubartiin Kuni atleetii cimtuu biyya itiyoophiyaati. akkuma mul'atu bifti atleetii kanaa magaaladha. kopheen isheen godhattee jirtu halluu magariisatti dhiyaatu qaba. uffanni naannoo gadiitti isheen uffattee jirtu halluu diimaa Kan qabuufi gara oliitti Kan uffatte immoo halluu magariisa adiifi keelloon Kan qabuudha.

Meeshaaleen elektirooniksii meeshaalee dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti, tajaajila adda addaa itti bahuudha. Dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti yookiin dalagaa guyyaa guyyaan dalagu keessatti, hojii isaa salphissuuf yookiin yeroo isaa qusachuuf meeshaalee kanatti gargaarama.

Dubartiin diimtuu taa'aa jirtu kun gosa nyaataa daakuu dubbii irraa hojjetamu maqaan isaa sanbusaa jedhamuu hojjechaa jirtu. dubartiin sanbusaa baay'ee gurguruudhaaf qodaa lamatti hojjettee keessee jirti. dubartiin uffannaa wadaboo uffattee mataa isheetti immoo herbee bifti isaa cuquliisa tahee marattee jirtu.

Bosonni qabeenya uumamaa mukkeewwaniifi biqiltoota adda addaa of keessaa qabudha. Bosonni faayidaalee adda addaa dhala namaa dabalatee lubbuu qabeeyyii baay'eef kan kennuudha. Faayidaalee bosonaa keessaa muraasni; Mandhee yookin iddoo jireenya bineensotaati.

Manni nyaataafi dhugaatii giddu gala yookiin iddoo taajilli nyaataafi dhugaatii itti kennamu yookiin itti gurguramuudha. Manni nyaataafi dhugaatii iddoo namoonni dhunfanis ta'ee hiriyyaa isaanii waliin maallaqa isaanii fayyadamuun tajaajila kana itti argataniidha.

Baadiyyaa badaa keessa haroo garreeniin marfamee jirutu mul'ata. Kana malees, garreen kunneen irra bosonni ni jira. Haroo gidduuttis odolli fageenya irraa ni mul'ata. Dabalataan, daandiin gara haroottti nama geessuus gamanaan ni jira.

Suura kana irratti nama shan argina. Hundi isaanii iyyuu uffata aadaatiin faayamanii jiru. Asiratti kan nuti hubannu harmeen tokko ijoollee ishii jechuunis ijoollee dubaraa sadii fi dhiiraa tokko waliiin bakka tokkotti akka jiran argina. Hundumti isaanii uffata adii uffatanii jiru

Gammoojjii irra tulluun cirracha diimaa fi magariisa qabu qabatee jira. Tulluun sun bakka bal’aa irratti baay’ee ol ka’ee mul’ata. Gubbaa tulluu sana irratti rifeensa lafaatiin marfamee halluun cirracha magariisa diimaa wajjin wal makamee calaqqisa.

Hooggantoonni biyyaa namoota dandeettiifi beekumsa olaanaa qaban, kanneen biyya gaggeessuu yookiin hoogganuu danda'aniidha. Namoonni kunis, biyya tokko itti fufsiisuuf yookiin gara fuulduraatti ceesisuuf, namoota beekumsa gahaa yookiin beekumsa olaanaa qabaniidha.

Dubartoonni arsii baay'ee mimmiidhagoodha. Akkasumas huccuu aadaa baay'ee hawwataa ta'e waanta qabaniif ittiin faayamanii yeroo deeman baay'ee namatti tolu. Uffanni isaanii kun ogeessotaan waanta hojjetamuuf haala gaarii ta'een ofeeggannoo guddaadhaan hojjetama jechuudha.

Kopheen wantoota bu'uura jireenya dhala namaa keessaa isa tokkodha. Kopheen wanta dhalli namaa miilla isaatti godhatee deemudha. Kunis miidhagani yookiin bareedina keenyaf kan ooluufi miilla keenya gufuu adda addaa irraa ittisuuf gargaara.

Naannoon kuni lafa gabaati. Namoonni naannoo kanatti sirna bittaa fi gurgurtaa gaggeessaa jiru. Kuduraa fi fuduraan garagaraa kan jiru yoo ta'u, hundi iddoo kuusaa isaanii kan jiraniidha. Mukni daddabarsa humna ibsaatif tajaajilu naannoo kanatti ni jira.

Barjaa barreeffamoota qubee afaan Amaaraan irratti barreeffamee jiru qabuudha. Barjaan kun duubi isaa halluu diimaa kan qabaatu yoo ta'u halluun cuquliisaas gama tokkon irratti boocamee jira. Barjaa kana irratti danaan roga sadee boocamee jira.

Nyaanni soorata yookiin wanta dhalli namaa guyyaa guyyaan beela ba'uuf afaaniin gara keessaatti fudhatudha. Nyaanni wanta dhalli namaa jiraachuuf yookiin jireenya isaa itti fufsiisuuf soorata guyyaa guyyaan nyaatamudha. Kana malees nyaanni albuuda baay'ee barbaachisaa ta'e kan ofkeessaa qabudha.

Konkolaattota karaa irra deemaa jiran argaa jirra. Konkolaataan inni tokko kan fe'umsa uummataa yoo ta'u inni tokko ammoo kan nama dhuunfaa tajaajiluudhaan beekkamtudha. Karaa kana cinaatti ammoo gamoo guddaanis ni argama.

Suuraa kanarratti kan argamu meeshaa electirooniksii kessaa tokko kan ta'een meeshaa electirooniksii yommuu ta'uu meeshaan Kun mashiinii huccuu hodhudha. Maashiniin kun immo humna xiqqaa fayyadamuun dalagaa hedduun akka dalagamu kan dandeessisudha

Sheek Hussein Alii Al-haammuuddiin durreessa adda duree biyyi keenya Itiyoophiyaan qabdu keessaa isa ijoodha. Al-Haammuuddiin dhaabbilee Warqii baasan, Abaaboo oomishan, Shaayii oomishaniifi kan kana fakkaatan fa'a qaba. Yeroo ammaa kanatti biyya Saawudii Arabiyaatti baqatee argama.

Atileetiin nama lammii Itoophiyaa fiigichaa baay'ee nama cimaa fi baay'ee hojii isaa irratti gahumsa qabuudha. Atileetii kun yeroo amma kana fiigicha irra kan jiruudha. Atileetiin kun alaabaa Itoophiyaa harkaa isaa lamaaniin qabee fiigaa kan jiruudha.

Tullu diimtuun gaara biyya keenya Itoophiyaa keessatti argaman keessaa gaara isa baayyee asii olee dheeraa ta'ee fi gubbaan gaara kanaa cabbiin kan haguugamedha. Tullu diimtuun naannoo Oromiyaa godina baalee keessatti argamti.

Manni baruumsaa iddoo yookiin bakkee dhalli namaa tajaajila baruufi barsiisuu itti argatuudha. Manni baruumsaa sammuu dhala namaa qaruufi bakka hayyootafi saayintistoota adda addaa itti oomishuudha. Dhalli namaa sammuun gufachuuf, dirqama Mana baruumsaa galuu qaba.

Magaalaa guddoo Finfinnee keessatti yemmuu namoonni baabura yaabbatanii deemaa jiran. Iddoon teessumaa guutaan namoonni yemmuu balbala irra dhaabachaa jirantu mul'ata. Shamarreen tokkoofi dhiironni lama balbala gubbaa dhaabatanii jiru. Dargaggeessu tokko immoo daandii deemaa jira.

Namoota baayyatanii jiran argaa jirra. Isaanis amantoota amantii ortoodoksii yoo ta'an fannoon mukarraa hojjatame guddaan tokko kan nutti argamaa jirudha. Uffata mana amantaa keessatti uffatamuufi dibaabee illee qabatanii kan jiranidha.

Geejjiba jechuun wanta dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti iddoo tokkoo gara iddoo birootti ittiin imaluudha. Baaburri gosa geejjibaa lafarraa keessaa tokko ta'ee, tajaajila geejjibaa guyyaa guyyaan dhala namaaf kenna.

Kaadhimaa lamaan uffata cidhaa miidhagaa ta'een suuraa ka'anii jiran. Isheen dubaraa uffata halluu adii kan gara jala isaatti bifa magariisa qabu uffattee jirti. Inni dheeraas kofoo adii uffatee harka giphii isaa keessa godhatee jira.

Iddoo kanatti manneen garagaraa fi mukkeen haalluu garagaraa qaban kan jiraniidha. Konkolaatan ni jira. Namoonni naannoo kan ni jiru. Lafti kuni lafa gaara ta'eedha. Samii keessa duumessi ni jira. Daandin ni jira.

Dubartiin fiigaa jirtu kuni Xurunash Dibaabaa jedhamti. Luka ishee tokkoon lafa dhaabbattee kan jirtu yoo ta'u, luka ishee tokkoon immoo lafa irraa ol kaaftee kan jirtuudha. Dabbasaan mataa ishee gurraacha.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin Qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Kopheen kun kophee baay'ee bareedaa fi baay'ee miidhagaa kan tahee namoonni yeroo baay'ee bitatanii kaawwachuuf kan jaallataniidha. kophee kun kophee namoota gurguddaa kan taheedha. kophee kun har'aa kan manni tokkollee takkaa hin kaawwanneedha. kopheen kun kophee bifti isaa bareedaa taheedha.

Ministeerri muummee biyya keenyaa yeroo ammaa kan ta'an Doktor Abiyyi Ahimad, nama gara laafessaa fi namoota dadhaboo umuriin deeman gargaaruun kan beekamanidha. Waktii ayyaana addaa addaa irrattis rakkattoota gargaaruun beekamu.

Meeshaa qaama miidhamtoonni ittiin geejjiban wiilcharii kan jedhamu. Wiilcharicha irra namoonni qaama miidhamtoonni taa'aanii jiru. Yeroo baay'ee wiilchariitti namoota miilli isaanii miidhametu itti tajaajilama. Qaama miidhamaan tokko sarbaa isaa irratti wanta uffata adiin marame tokko ni baata.

Iddoo balfi tortoruu danda'u itti gatamu yookan olkaa'amu. Meeshaa balfi keessa kaa'amu jala daa'imti xiqqoon takka jilbeenfattee waan ta'e ilaalaa jirti. Balfa bakkuma argan dirree irratti bitinsuurra iddoo balfaaf qophaa'ete gatuun faalama naannoo ni hir'isa.

Geejjiba jechuun wanta dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti iddoo tokkoo gara iddoo birootti ittiin imaluudha. Konkolaatan gosa geejjibaa lafarraa keessaa tokko ta'ee, tajaajila geejjibaa guyyaa guyyaan dhala namaaf kenna.

wanti nuti suuraaa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa namoota bayyatanii bakka hojiitti argamanii yoo ta'u namoonni kun ammoo namoota saalaan dhiira ta'an yoo ta'u hojii ijaarsaa hojjachaa jiru.

Atileet Daraartuu Tulluu, dhalattee kan guddatte, Godina Arsii Bahaa Boqojjiitti. Atileettin kun, dorgommii akka maaraatooniifi kan biroo irratti biyya keenya Itiyoophiyaa bakka bu' uun nama fiigaa turteefi fiigaa jirtuudha. Dorgommii kanarrattis, injifannoo argachuun, biyya keenya aduunyaatti beeksisteerti.

Biqiltuu magariisa walitti baay'atee biqileedha. Maqaan biqiltuu kana boqqoolloo jedhama. Haalli inni itti biqile baay'ee walitti Kan baay'ateedha. Firii nyaatamu hin godhanne. Yeroo firii godhatu ni nyaatama. Boqqoolloon nyaataaf ni oola. Fakkeenyaf nyaatawwaan kanneen akka daabboo, buddeena, akaayiifi kanneen biroof ni oola.

Dunkaanni iddoo yookiin bakka oomishni dhumatoon kanneen akka saamunaa faa'a itti gurguramuudha. Dhalli namaas jiruuf jireenya isaa keessatti, tajaajila kana bitee itti fayyadamuuf, gara dunkaanaa kan deemuufi achiis mi'a barbaade argatee kan bitatuudha.

Isaan kunniin barattoota yemmuu ta'an daree barnootaa keessatti argamuudhaan barnoota isaanii hordofaa jiru. Barattoonni daree barnootaa keessatti kitaabaa, daftaraa fi meeshaalee barnootaaf isaan barbaachisan hunda qabachuudhaan dareetti argamuu. Barattoonni daree keessatti bifa naamusa qabuun barsiisa isaanii hordofu.

Nama tokkoodha. innis nama dhiira rifeensa Isaa gabaabsee sirreeffateedha. Harka Isaa tokkorratti sa'aatii hidhatee jira. Quba isaa irratti qubeellaa godhatee harka Isaa olkaasee waa akeekaa jira. Huccuun inni uffate gurraacha yoo ta'u halluuwwaan adiinis iddoo tokko tokkotti ni jiru.

Geejjiba jechuun wanta dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti iddoo tokkoo gara iddoo birootti ittiin imaluudha. Konkolaatan gosa geejjibaa lafarraa keessaa tokko ta'ee, tajaajila geejjibaa guyyaa guyyaan dhala namaaf kenna.

Isaan suuraa irratti muldhatan kun shubbistoota jedhamu. yeroo sirbi addaa addaa sirbamu shubbistoonni akka hawatamummaan sirbichaa dabaluuf jecha dirree irratti ba'uudhaan shubbisu. shubbistoonni meeshaalee garaa garaa harkaa isaanitti akkasumas uffata aadaa garaa garaa uffachuudhaan shubbisu.

Biyyi Itoophiyaa aangoo bunaa fi shayii irratti ni qabdi. Innis qulqullina bunaa fi shayii, tamsa'iinsa isaanii kan to'atudha. Namoonni baay'een mana bunaa yookiin shayii waan qabaniif, gatiin isaanii to'atamuu qaba.

Illeettiin gosa bineensa ala jiraattu keessaa tokko kan taatee fi gurra gurguddaa bineensa qabdudhq. Illeettiin kun daraaraa miidhagaa fuula dura ol jettee miilla ishee duubaa lamaan kaatee dhaabachaa kan jirtudha.

Manni baruumsaa iddoo yookiin bakkee dhalli namaa tajaajila baruufi barsiisuu itti argatuudha. Manni baruumsaa sammuu dhala namaa qaruufi bakka hayyootafi saayintistoota adda addaa itti oomishuudha. Dhalli namaa sammuun gufachuuf, dirqama Mana baruumsaa galuu qaba.

Bunaafi meeshaalee buna ittiin danfisaniidha. bunni eelee irratti naqamee aaraa jira. namni harki Isaa qofti mul'atu buna danfifame siiniitti buusaa jira. jabanaan isheen biraa immoo abidda gubbaa teessiffamtee jirti. jabanaan Kan biraa immoo teessoo isheerra teessee jirtu.

Sarartuu ammayyaa barnoota hereega irratti rogoota adda addaa kaasuufi safaruuf nu tajaajila. Isaaniis digirii 90 fi 180 safaruuf nu fayyadu. kana malees, barnoota Ijaarsaa fi Enjinarii keessatti safaruu hanga fakkii ittiin kaasutti tajaajila irra oola.

Namoonni kun gabaa deemanii wantoota addaa addaa gurguraaf ykn wal geeddaraa jiraniidha. Iddoo gabaa kana keessatti wantoota addaa addaa gurguraaf gara gabaatti dhihaatan hedduutu jira. Isaaniis kanneen akka burtukaanii, loomii, dinnicha, qullubbii diimaa wantoota addaa addaatu gurguraaf gara gabaatti dhihaatee jira.

Qamaadiin kun qamadiin baay'ee lafa bal'aa qabatee jiruudha. qamaadiin kun baay'inaan faca'ee kan jiruudha. akkasumallee dirree bal'aa qabatee kan jiruudha. qamaadiin kun daraaree ija godhatee jira. qamaadiin kun jiruu fi jireenya namootaa keessatti faayidaa hedduu dhala namaatiif kan kennuudha.

Bakka kanatti kan arginu namoota baayyee walitti qabamanii jirani dha. Isaanis uffata adii uffatanii akkasumas ulee qabatanii jiru . Dabalataanis tarree galanii baayinaan bakka tokkotti argamanii ulee isaanii ol qabanii akka jiran argina.

Dubartiin ni mul'atti. Mukkeen garagaraa duuba isheetti ni mul'atu. Akkasumas, gamoon duuba ishee ni jira. Harka ishee lamaanin dabbasaa mataa ishee tuqxee jirti. Huccuu haalluu diimaa fii adii ta'e uffattee jirti.

wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa kophee yoo ta'u kopheen kun ammoo kophee gogaa loonii irraa hojjatame yoo ta'u kophee kana yeroo baayyee warroota dhiirotaatu uffata.

Kophee kan dhiiraa ta'ee lama ta'ee wal bira ka'aamee jira. Kopheen kun halluu gosa lama kan qabu yoo ta'u naannoo keeshaan halluu cuquliisa qabu ta'aa jira. Akkasumallee naannoo kophee kanaa kopheewwan adda addaa jiru.

Loogoo garee taphattoota kubbaa miilaa Walayittaa Sooddoti. Loogoo kana irratti kubbaa, qola muuzii fii barreeffamoota afaan Amaariffaan barreeffame arguun ni danda'ama. Barreeffamni afaan Amaariffaan barreeffame gara afaan Oromootti yoo hiikkamu 'garee Ispoortii Walayittaa Sooddoo' akka jechuuti.

Kopheen wantoota bu'uura jireenya dhala namaa keessaa isa tokkodha. Kopheen wanta dhalli namaa miilla isaatti godhatee deemudha. Kunis miidhagani yookiin bareedina keenyaf kan ooluufi miilla keenya gufuu adda addaa irraa ittisuuf gargaara.

Iddoo kanatti nama buna gurguraa jiru argaa jirra. namni kun bifti ishee diimtuu kan taateedha. akkasumas uffannaan ishee wandaboo kana taheedha. iddoo kun iddoo bunni itti danfee gurguramuudha. akkasumallee shinii bunni itti gurguramu argaa jirra. darbees wantoota addaa addaatu jira.

Mana gurgurtaa kophee keessatti kophee gurguraaf dhiyaate. Kophee halluu adiifi fakkii naachaa ifirraa qabu ni mul'ata. Kana malees, halluu gurraachafi diimaa hanga ta'a ofirraa ni qaba. Kan kopheen irra taa'ee jiru halluun isaa magariisa.

Manni nyaataa giddu gala yookiin iddoo dhalli namaa taajila nyaataafi dhugaatii itti argatuudha. Manni nyaataa iddoo yookiin bakka namoonni maallaqa isaanii fayyadamuun nyaataa gosa addaa addaa dhunfanis ta'ee hiriyyaa isaanii waliin itti fayyadamaniidha.

Harama biyyee jechuun, sababoota addaa addaatiin yeroo biyyeen bakka duraan ture tokko irraa gara biraatti baattoowwan isaa fayyadamuun kan adeemudha. Haramni biyyee kanneen akka bishaan lolaa, qilleensaan fi Bineeldotaan kan uumamudha.

Meeshaaleen manaa, meeshaalee ilmi namaa jiruu fi jireenya isaa guyyaa guyyaa gaggeeffachuuf mana jireenyaa isaa keessatti itti dhimma bahudha. Meeshaaleen manaa kunneen akkaataa uumama isaaniitiin addaa addummaa kan qabanii fi fayidaa garaagaraa kan qabanidha.

Maatiin garaa hawaasaa keessaa tokko ta'ee, hawaasa xiqqaa yookin namoota Mana tokko keessaa waliin jiraataniidha. Maatiin Abbaa, haadha, ijoolleefi fira dhiyeenyaa, Mana tokko keessaa waliin jiraataniidha. Maatiin kunnis, namoota afaan tokko dubbataniidha.

Hajjattoota fayyaa garee tokko kan dubartii deessisanidha. Isheen tokko daa'ima amma dhalate kan huccuudhaan martee ciibsaa jirtu yoo ta'u warri hafan ammoo daa'imicha ilaalaa jiru. Hundi isaanii uffata hojii uffatanii jiru.

Namoonni deemaa kan jiran ni mul'atu, Doozariin biyyee haree olkaasaa jira. Konkolataan fe'uumsaa hedduun isaanii dhaabbatanii jiru. Mukkeen ni jiru. Manneen hedduunis ni jiru. Awwaarri iddoo doozariin biyyee haraa jiru sanitti ni jira.

Konkoolaataa ammayyaa fuuldurri isaa diimaa qamadii haamaa jiru. Qamadii gogaafi namicha konkolaataa keessa taa'ee konkoolaataa oofaa jirutu mul'ata. Konkolaataa duuba baadiyyaa tahee mukkeen adda addaatu mul'ata. Kana malees, samii qulqulluu duumessa hin qabne ni mul'ata.

Nyaanni soorota yookiin wanta dhalli namaa guyyaa guyyaan beela ba'uuf afaaniin gara keessaatti fudhatudha. Nyaanni wanta dhalli namaa jiraachuuf yookiin jireenya isaa itti fufsiisuuf soorata guyyaa guyyaan nyaatamudha. Kana malees nyaanni albuuda baay'ee barbaachisaa ta'e kan ofkeessaa qabudha.

Bakka qophiin guddaa itti gaggeeffamuuf qophaaye jirudha. Iddoon kun kan guyyaa gaa'elaa misirroon itti turtii taasisaniif sirreeffamedha. Abaaboo haalluu garaagaraatiin bareedee teessoo adii misirroon lamaan irra taa'an mijeeffamee kan jirudha.

Mucaa durbaa callee aadaa mataatti hidhattee baataa areeda ishee qabattee ta'aa jirtuudha. Mucaan durbaa kun xiyyeeffannoon gara waan biraa ilaalaa jirti. Uffanni isheen uffachaa jirtu halluu cuquliisa qaba. Akkasumallee shurrubbaa ishee haalaan bareechitee dhahattee jirti.

Lukkulee muraasa halluu adii Fi diimaa qabaniidha. lukkuun tokko malee kanneen hafan hunduu halluu diimaa qabu. iddoon isaan itti argaman lafa margaa magariisa margeen dhedheeroo qabaniidha. lukkuu jechuun beeylada mana Kan hanqaaquun ishee nyaatamuufi, foon ishees nyaatamuudha.

Daree barnootaa keessatti barattootni wajjin taa'anii barnoota yeroo hordofan baay'ee waljabeessu. Kanaaf daree barnootaa keessatti barattoonni kophaa isaanii itoo hin taane wajjin yoo taa'an irra filatamaadha. Kana malees rakkoo isaanii walitti himachuu akka danda'aniif haala mijataa uuma.

Faayyi meeshaalee miidhaginaa gatii qaalitiin bitamuufi albuuda gatii qaalii irraa hojjatamuudha. Faayyi meeshaalee miidhaginaa, dhalli namaa simboo yookiin miidhagina isaanii dabaluuf, gatii qaalitiin bitanii qaama isaanitti qodhatanii deemaniidha. Faayyi Kunis; faaya mormaa, kan harkaa, kan gurraafi kan kana fakkataniidha.

Hoolotni ni mul'atu. Lafti marga magariisa ni qabdi. Mukkeen garagaraa ni jiru. Samii keessa duumessi ni jira. Hoolotni bifa garagaraa qaban ni mul'atu. Dhagaan garagaraa lafa irratti ni mul'atu. Manneen ni jiru.

Kitaabni barruu barreeffamaa guddaa, kan beekumsi guddaan keessatti kuufame yookiin barreefameedha. Kitaabni barruu barreeffamaa, kan hayyoonni yookiin beektonni barreessanii, namni biroo akka dubbisaniif gumaachaniidha. Namoonni baay'eenis beekumsa irraa argachuuf kitaabicha nidubbisu.

Bulchaa mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii fi hundeessaa dhaabbata tola ooltummaa dibooraa kan ta'e Obbo Abbaa Duulaa Gammadaa. Abbaan Duulaa waggoota hedduuf sadarkaa hojii garaa garaa irratti hoogganuun biyya isaa tajaajilaa kan turedha.

Meeshaaleen elektirooniksii meeshaalee dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti, tajaajila adda addaa itti bahuudha. Dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti yookiin dalagaa guyyaa guyyaan dalagu keessatti, hojii isaa salphissuuf yookiin yeroo isaa qusachuuf meeshaalee kanatti gargaarama.

Namootni uffata aadaa uffatanii ni argamu. Huccuu walfakkaataa uffatanii tartiiba galanii sochii taasisaa jiru. Haallun huccuu isaanii adii fi diimaa kan ta'eedha. Lafti marga magariisan uwwifamtee jirti. Duuba isaanii samiin ni mul'ata.

konkolaataa tartiiba galee dhaabbachaa jiru argaa jirra. konkolaataan kun ammoo konkolaataa nama dhuunfaa yookaan maatii tokko tajaajiltudha. konkolaataa manaa jedhamuunis ni beekkamti. maqaan konkolaataa kanaa ammo teslaa jedhamuun kan beekkamtudha.

kobbee teessoo irra taa'ee jiru argaa kan jirrudha. kobbeen kun maqaan ishee bunnaa yoo jedhamtu halluun isheen barreessitu ammoo halluu gurracha kan ta'edha. inni waraqaa adii irratti barreessuuf kan nu gargaarudha.

Weelluun yookin shubbifni gosa aartii keessaa tokko ta'ee, guddina aadaa biyya tokkoof akkasumas eenyummaa saba tokkoo addunyyaatti beeksisuuf gahee olaanaa qaba. Weelluun gosa artii keessaa wanta miira namootaa kakaasuufi gammachuu namatti uummudha.

Kitaabni barruu barreeffamaa guddaa, kan beekumsi guddaan keessatti kuufame yookiin barreefameedha. Kitaabni barruu barreeffamaa, kan hayyoonni yookiin beektonni barreessanii, namni biroo akka dubbisaniif gumaachaniidha. Namoonni baay'eenis beekumsa irraa argachuuf kitaabicha nidubbisu.

Hoteelli nama dhuunfaan yookiin gareen kan ijaaramuu danda'udha. Hoteelli kun teessuma danuu kan qabuu fi daraaraa uumamaa naannoo isaa miidhagsanii jiran kan qabudha. Namoonni lama bakka kanatti kan mul'achaa jiranidha.

Qaama namaa faaya mormatti godhateedha. Meeshaan faayaa inni mormatti godhatee kuni bifa biqiltuu ta'een hojjatame. Mataa nama kanaarraa rifeensi baay'ee dheeraa ta'e gara laphee isaatti gadi rarra'ee jira. Wayaan adiin gara daangaatti ni jira.

"Entoto National park" jedhamuun beekama. Balbalaa itti olseenantu mul'ata. Karaan ittin ol seenan kunis haalan kan bareedef miidhegfaamedha. Kana malees konkolaatan ol seenuf karraa fuula duratti argamtii, balbalicha cinaa ammo, "ATM" ykn maashina ittin qarshii baafatantu jira.

Dabbasaa mataa isaatirra gadi jigsee jira. Afaan isaa keessaa rigaa ni qaba. Dabbasaan gara addaatin ija hin dhoksu. Lapheen isaa nu mul'ata. Huccuu haalluu diimaa, adii fii gurracha qabu uffatee jira.

Kuduraaleefi muduraalee nyaataaf gosa garagaraa iddoo tokkotti walitti qabamaniidha. isaanis; qullubbii diimaa, timaatima, raafuu maramaa, maangoo, muuzii, poomii, dabaaqulafi dinnicha. biqiltoonni kunniin hundi isaanii nyaataaf Kan oolaniifi baay'ee filatamoo taa'aniidha. Kuduraafi muduraan kunniin fayyaa namaatiif gaarii waan ta'aniif nyaatawwaan kanneen biroo caalaa filatamoodha.

Teesson kuni barcummaa namni akka irra taa'uf bocamee tolfameedha. Innis mukaa fi wadaroo ykn foo'aa irraa kan hojjatame yoo ta'u miila afur kan qabuu fii duubatti hirkatanii taa'uudhaaf mijataa kan ta'eedha.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura oomishoota midhaanii gosa garaa garaati. Oomishoonni kun kanneen akka :misira, qamadii, boqqoolloo, mishingaa, garbuu ,barbarree, atara ,baaqelaa, shumburaa fi gaayyoo yoo ta'an ,suuqii baay'ee guddaa fi bal'aa ta'e keessatti gurguramaa jiru.

Konkolaatan ni mul'ata. Konkolaataa kana irra barreeffamni afaan Ingiliffaan barreeffame ni jira. Goomman konkolaataa kanaa ni mul'ata. Konkolaataa kana gubbaa habaabon ni jira. Duuba konkolaataa kanaatti biqiltuuwwan habaaboo qaban hedduutu jiru.

Okkotee yookan eechoon farsoon itti nammu qoraafamaa jira. Aara okkotee keessaa ol aaraa jiru irratti farsoon qicamaa jira. Okkoteen kan qoraafamuuf akka farsoon itti nammu sun dhama mi'aa qabaatuuf gargaara.

Buddeenni nyaata iitoophiya keessa isa guddaa yommuu ta'uu nyaanni kamiillee buddeena malee hin nyaatamu. Yoo jiraates xiqqaadha. Nyaata beekamo biyya keenya keessatti jiran yoo ilaalle hundi isaani buddeena ni fayyadamu. Buddeena tolchuuf maal maaltu barbaachisa?

Qubeessituu jechuun, meeshaa barreeffamaa yookaan immoo barreeffama tokko ittiin barreessuuf meeshaa itti gargaaramnu jechuudha. Hojiiwwan kanneen akka baruu fi barsiisuu waliin wal qabatan adeemsisuuf qubeessituu qabaachuun ulaagaalee isa hangafaati. Qubeessituun kunneenis halluuwwan gosa hedduu qaba.

Dubartiin kuni Sahaalaworq Zawudee jedhamti. Fuullee ijaa godhattee jirti. Faaya mormaa godhattee jirti. Huccuu haalluu adii fii gurraacha qabu uffattee jirti. Dabbasaan ishee bifa gurraacha fii adiin kan wal makee jiruudha.

Qola kitaabaa maqaan isaa 'Yaada' jedhamuudha. Qola kitaaba kanaa irra suuraa mucaa durbaa tokkotu mul'ata. Kitaabni kun qabiyyeen isaa 'seenaa dhugaa irratti kan hundaa'eedha' jedha kitaabicha. Kitaaba kan irra suuraan kan biroon illee jiru.

Oomishni midhaanii, oomisha dhalli namaa yookiin Qotee bultoonni roba gannaa yookiin jallisiitti gargaaramuun oomisha midhaan gosa adda addaa kanneen akka; boqqoolloo, garbuu, shumburaa, gaayyoo, xaafii, qamadii, misira, boloqqeefi kanneen biroo itti oomishamiidha.

Garee namoota shaakala sochii qaamaa taasisaa jiran. Namoonni kun barjaa dhimma 'sport' faana wal-qabate baatanii jiru. Ispoortiin nageenyaaf, fayyaaf, jaalalaa fi akkasumas tokkummaaf akka ta'e kan ibsudha. Kaayyoon isaanii namoota hubannoo gama Ispoortii irratti hanqina qaban hubachiisuufi kakaasuufidha.

Suuraa kanarratti kan argamu dhugaatiilee lallaafa garaa garaa akkasumas ille nyaatawwan suupermaarkeetii garaa garaa yommuu ta'u dhugaatiileen lallaafa suura kanarratti argaman kunneen kan Akka miriindaa, kookaa, ispiraayitii fi kan kana fakkatantu argama.

Keessa mana namaa kan ta'ee fi innis wantoota gara garaa kan of keessaa qabudha. Fakkeenyaaf ampuulii ibsaa gosa gara garaa xiqqaaf guddaa kan qabatee argamudha. Ibsaan kunis yeroo dukkanaa ifa kennuun nu tajaajila.

Meeshaalee manaa gosa adda adaa kan akka sinii buna waliin, aarsituu ixaanaa halluu gurraacha qabu, masoobii akaawwii adii qabu fi fal'aanni illee argamaa jira. Meeshaaleen kunneen walitti qabamee minjaala gubbaa ta'aa jira.

Namoota gurguddoo hiriira galanii harka isaanii qabatanii dhaabbachaa jiraniidha. Namoonni kunneen mataan isaanii haadamaa yoo ta'u suufii gosa adda addaa uffachaa jiru. Namoota dhaabachaa jiran kana keessa lubni tokko shaashii adii maratee gidduu isaanii dhaabbata.

Iddoo kanatti gosa biqilaa addaa addaa argaa kan jirruudha. Biqilaan kun bifti isaa halluu magariisa kan taheedha. Akkasumallee daraaraan isaa diimaa kan taheedha. Biqilaa kun baalli isaa qaqal'aa kan taheedha. Biqila kun miidhaginaa fi bareedina addaa addaaf kan ooludha.

Dhalli namaa yeroo deemu kophee hidhatee deema. Kopheen kun immoo gosa garaa garaa ta'uu isaatiin faayidaadhuma hedduudhaaf oola. Sababni isaas garaa garummaa isaa irratti hundaa'ee namoonni yeroo mana keessa oolanii fi daandii deeman gosuma tokko hinfayyadamani. Kun immoo kophee hudduu fayyadamsiisa.

Dibata rifeensaa gosa garaa garaa sadii bakka tokkotti walitti qabamanii jiran. Gosoonni dibata kanneenii rifeensa dheeressuu fi laaffisuuf kan gargaaranidha. Dibanni kunneenis gosoota halluu magariisaa, diimaa fi adiitiin qopheeffamanii kan kaa'amanii jiranidha.

Maatiin garaa hawaasaa keessaa tokko ta'ee, hawaasa xiqqaa yookin namoota Mana tokko keessaa waliin jiraataniidha. Maatiin Abbaa, haadha, ijoolleefi fira dhiyeenyaa, Mana tokko keessaa waliin jiraataniidha. Maatiin kunnis, namoota afaan tokko dubbataniidha.